gure mine ya wonshe insa mine onche Hanni balanxe mitte dawaro uynanni hibbo yiihu gedensaanni xa mihura dawaro la no !

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni lekkate wodhinanni koateeti tini

Ko'atteti tini koatenno loosanitinohu kolishshu hoccinni ikkana baxisanona biifano koatteti danasenno imiddo kolishsho massara waajjo wooriddi soole waajjo kuula afidhinote

Kuni leellanohu ijaara ikkana konne ijaarano itiyophiyu lowiidi dikkote ijaara assate minnoniho konnira mannu mare kaeentinni daddalu looso loosira hasirannohu mannootu ledo xaade ka"e mitte base adhe loosira dandaanoha lawannoe

Tini sidaancho sidaamu poliseeti ikkasenno udidhino uduuni anna noo ariminni buuxa dandinnanni, ise qaalu xa'mo xamantanni woyi xawisha uyitanotta labano

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera baqqala huxxanna ofollinanni darga xawissanno.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate qoleno horonsine'morich ikinota bunxani yaate

Godo'le godo'lete yineemmoti duuchu daniti afantanno goodo'le tini godo'lantanni afanttannoti jootoonete godo'leeti tenne jootoonete godo'le godo'la addinta baxissannote yee hedeemmo

Baato loosiranni noo manicho kuni manichi baato laasanni nooha ikkanna ledosi nooti woyi minisi maate ikka danditanonna isira halante loosanni no

kuni lowo quchuma diinge lende woyyeessinara yine loonsanni hee'noonnihu leellanni nooe anera koridere loonsaraati lawinoe la'ummoro baxissanno doogo ikkase yaate

Mannu mitte loosu basera mare nooha ikkanna marino mannira mittu beetti leellishanni noonsari no yaate? Mittu manchi isinni bettoho mulira shiqqi yee la"anni no.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Konne darga leelanno egnshiishi addi addi horo aano egenshishu giddosi addi addi horo afirinoho ise noo base seekine agara hasiisanonke

Wedellu tene yannara umonsa fushsha hasiisanonsa silke qaqasani booharanni basera calla marte yannansa guduha ikkiro gananni yanna sauhu gedensanni baalunkuri waaga baatisiisanonna.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Gobbate adawu agaraano ikkitinori dirunni uurrite meereeronsa kameelunni lubbaminoha loosinsa miila ikkinohu lubbaminoha woy reeynoha madaarshu amanyoote wonshitara haadhe hadhanni noo mannootaati.

Qaaquulu rosu mini hoowe gidoonni nooha ikanna kuri qaaqquuli badheenni hige rosanno mini no. Qoleno kuri rosaano fooliishote yannara fulte no.

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera lowo geeshsha du'ma uddano uddidhe noota mine uurrite noota mitte beetto xawissanno.

Meicho danna kolishsho daamma caaleho bukkotte aanna gadhe nootti leelittanno. Mulese wolenno noonna hatti dileelittanno. isera lekka calla leelittanno yaatte

Tenne mancho su'ma saalaworqi zewude yinnannita ikitanna tinni mancho muli yanna gido mootimmate looso agurtinota ikitanna loosise qeechino itophiyu gobara perezidaantimate loosino.

Qunquma loonsanni woyte umo aleenni Loossinanni xawinsi haqqinni mitto murre kayinni bado qixxeessinanni Qunquma loonsanni woyte Qunquma loonsanni woyte umo.

Baqqalu uduunnu barcimi aana siwiilaamurichiranna hincilaallaamu giddo kolishire leellannohu gidunni loosa egennino manni loonse agate qixxeessinoonniha ikke su'masi farshoho yinanniho.

kuni mini topiyu daga riqiwino manni ofollanno base ikkitanna tenne baserano mannu ofolle noohu leelanno hattono ofo'lino manna qarratsanni noohu beettu leelanno.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maati yitine heddinanni? kuri afantino gashshaano yineemmori giddo mitto ikkanno.

Beetto harancho uddano udidhe umisera kofiya wodhite lekkate waajjonna seeda koatte wodhite angaserano siqqo amadde mitte anganni mittete soridhanni no.

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera xexxerisaho mancho hogophe haranni mancho.

techo rosinke Ooso maatto macciishshite albi manni nabbambe niwaawete giddonni fultino assanni sainore manna saadanna moycho xa mora dawaro borreessate.

tinni misile maa xawisano yinumoro anga xawisano angate manchu satte ga'ne angasi barcimu anna wore noohu leelano polenno leasi guluchi ka"a hige lelanni noo.

Buluulaame ikkitino baatto aana shooli midaadaamo gadawe woy bale mitu umanna mitu uurre mitu heeshshi yee ummanni gara ku'uyra kulannni noo mannootaati.

Mannu dandii garinni duuchu gari daddalo daddala woyi duuchu dani looso loosa dandaanno. Qoleno manni mito looso shiima woyi ajishe la'annona loosu shiimu dino.

mininna dubbu saada giddo mitto ikkinohu gereewu giddo goco kolishsho dana afirinoha biifannoha buudasino heeshshi asse nooha ikkasi xawissannonkete yaate

tini aleni leltano misile. shshafu mittowa dunname noo. iso kiinateni loonsoni battora noo qooleno badhesini qorqoro noo. qoriqorote mule kinchuni loonsonihu minu noo.

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti

Kaamelu lamu hashshitino yannayi haranni noore ikkanna albiidihu dana duumoho. Badhiidihu kayii dana waajjoho. Ane kayii konni kaameli iimira fula waajjishannoe.

beetu biifanno caamma qodhe heere biifino gara laitto beetu ofolle noowino biifannoo horo baxisanno yaate ikkirono bolaallesi lowo dibiiffannona hedhona

Ontu labballi uminsara ammanansa kulanno kooffiyya wodhitino sasu mittu Danita budensa leeshshannota babbaxino kuulinni buurroonnita goowaho xaaxidhino mittu kayinni illete uddano wodhino mittu kayinni goowisira duumore xaaxirino

Ayidde ya way hoogoommero hiikkinanni ikka yii Aadde Baasango uddanna hayishshi ranno manni lawote noo battalara rakkataminoha qase la anni !

Mini giddosi addi addi horo amadinoho minu aano horo giddo mittena waana mitte beetisebe ganba yite heerate ikko addi addi saada heerate lowo horo aano

Kuni misilete aana leeltano katami minna woyi quchchumu mumma ikitana iima ilaalaho heene woro qolle kayinsooni foto ikase mineho yaate.

seenu ganba yee ka'eenitinni hikke uurinoti baxisannote kuri meenti alibaani afamannori sharibbe ase udirinno gari baxisannoho kayinnila wo'muku mitteenni udira hoogansa didanichate.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate tini timaatimete laalooti

Xiinxallo Qoonqote Tuqqo Xaadisa Lawishsha dan non amadannonsahu Woroonni noota qoonqote tuqqo xaadissine qaalla nabbabbe Xiinxallo Qoonqote Xiinxallo Qoonqote Tuqqo.

Beettu umo taashshirara mare noohura umo taashshano beetti lowonta biifise loosino umo wolootuno hakkoye isiha la'e marte loosidhano gede egensiisanni no.

Lamalate Rosi Umo Doogote Hobbaate Barru Rosi Amado nooha xaadinse nabbambiro dandaanno Qaali suude xaadisanna babbada yaanno qaale ikkanno Lamalate Rosi.

Seenunna labballu taalo beeqqo assitanno gidunna laalote hattono gede jawaachishinsa Seenunna labballu taalo beeqqo assitanno gidunna Seenunna labballu taalo beeqqo.

Kuni minu iima gannoyi egensiishshi aanasi lowo borro nooho. Lawishshaho amaaru afii borro, ingilizagnu afii borronna sidaamu afii borro borreessinoyi.

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti

tini kuulubba seennu horoonsirannote albaho woy suumete budhannote faayyate baxissanno ikkollana lowo gawajjo iillishshanno tini lowo geeshsha bushshate yaate .

Dukko Dukkani Beetto ya kuni mannu Tini ane mishate yaate bado noo nena hundinni kayse ha runsanni dayno yee lamenka bade araarse hajasira ha ri.

Lowo hijjari hunda booharatte yinne loonsoonni wayi giddo manoottu hayiishidhanni affanttanno. isinno biiffanno garinni loonseenna heeranoho. widoonni hige baricimma noo gede anfanni

Kuni mati yinumoha ikiro tabori gidono noo rich xawisano booro leesishanonike te woyi xawisanonikete yaa dandineemo Kuni udunichino hidha dandinemo

Sidaamu dagata xagge borreessinoyi maxaaffa duucha heedhano. Kuni maxaafi kayii woganke yaanno borro noosihu sidaamu woga gara fee xawisanno maxaafati.

Mine woy wole baycho uduunne loon qaallate addaarro fiche ani saanniwa Mine woy wole baycho uduunne loon qaallate Mine woy.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile mini uduunneeti wombarratenna agidaamete.

tenne basera sasu roduwi mittimmatenni uuurrite footo ka'anni nooha ikkanna, kuri roduuwino addintanni biiffannori lamu mimmito labbanno uddano uddidhinori nooha ikkannao.

Konne darga leelanno egenshiishi aano horo addi addite isi aano horo mitoricho bande afate lowo horo aanno isi aana buroni qalame addi addi horo afidhinote

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera hengeddichote haqqira sina shama xawissanno.

umo ani laalote kifilenni afi nanni nabbawanna aantete ane hoode huuro ne sagale horo mimmitinsa ledo kayissanni naggi assatenni nabbambo.

Mittu dani uduunne uddidhino mannooti woy tiraafike yine woshshinanninsa loosu qeeca afidhino mannootanna badhensaanni dhoqidhoqqe gulufino manni, uurrite noo kameellanna gamba yee uurrino mannaati.

Seennunna labballu taalo beeqqo Fichee ayirrinsihunni layinki barra assitanno gede jawaachishinsa Cambalaalla ayirrinsanni Seennunna labballu taalo beeqqo Fichee Seennunna labballu.

tinni al¡ŀľł leltano misile maa xaawisano yinumoro. labaluna kentu karsosame ure noo labalu kayinni muttu daani uduune udiidhino . meentu kaayini addi addi daaniha udiirino.

babbaxitino dani agatto mitteenni worre hee'noonniha ikkanna, insano: koka kollu, seweni appe, mirindu, pepsi hattono sprite yinanni agattote dani leelanno.

konne bayicho nooti muronna laalo ikkitanna, tenne muronna laalo giddo su'maseno kaarotete yine woshshi'nannita ikkitanna, duucha horo giddose afi'neemmota ikkitanno.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile maala murre kiilotenni hirranni mineeti woy daddalu mineeti.

Woshsho su mi mitturichira anna annaho uyitanno kaa litanno afi ra hooga woy ama amate uynanniho Woshsho su mi mitturichira anna annaho uyitanno kaa litanno.

Konne darga mannu addi addi garinni babaxitino garinni waa diriranni leelanno insa mule leelanno addi addi dubbi aano horo lowote

afantino gashshaanonna annuwu ganba yite ofolte noowa annuwu amuwu hattono duuchu manni mitteenni heere mitte qixxaawo harunsanni noota anfannite yaate

tini misile lowo geeshsha biiffannota ikkite addi addi akata amadde nooti leeltannoe tini maati yiniro tini kinna woy sooddiyye lowo biiffannori maatiro li'toro baxissannojhe

Egensiishsha mannaho horo aanno garii leellanno gede assine worranni. Qoleno xawado borro jajjaba assine mannaho xabbe leeltanno gede assine worranni.

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera quxame qasate seese nooha mitto siwiilu uduunnicho ulla nooha xawissanno.

Dadalu addi addi horo uyiitanno aano horo giddo manu addi addi garinni loosore lophate ikko umosi woyewse heerate lowo horo aanno

kolishsho doogo nootera qaccete hige huxxinoonni huxxi leelanni nooha ikkanna, mittu manchino doogote qaccee hige haranni leelanno yaate kolishsho uddano uddire.

Nabbawate Albiidi Huwato aleenni la nummo daqiiqa qaallata fichensa niwaawate giddonni Loossinanni nabbambanni la no Nabbawate Albiidi Nabbawate Albiidi Huwato.

Kunii lananiti bunu ganifani dogo ikitana tini dogono ti’i tene harunisine anganiwa ilinishaniha ikana umihuni buna totisinani layinikihuni jawana boseworani uduloniha wachono wayi gido wore fuliro fushinani.

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro jajjaba gobbate gashshano leeltanni nooe.

rosaano rosiisaanchu rosiisanna rossanni nooha ikkanna, tini ronsanni hee'noonni base kayiinni rosate njiitinokkita ikkitino daafo rosateno rosaano kakkaooshshe di afidhanno.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Kunni uduunni minne horoonsi'nanniha ikanna konne uduune loonsoonnihu roore anga haqunniiti horosino minni uduune lawinore lawishaho televisionete gedeere wodhate horoonsi'nanni

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera uduunne hogobbino kaameella xawissanno.

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera hashsha xawe noo caabbicho, urrenna haranni noo manna, kinchunni loonse lamewa bandoonnita kolishsho doogo xawissanno.

Lowohu meya lukkuwinna labballu lukkuwi leellanno hattono meya lukkuwiwiinni afi'nemmo quuphiichuno leellanno baalunku lukkuwi gooxete woy galanno basera noota laoommo

Sidaamu dagara diru soorro ayyaani fichee ayee woyiiteno diru kiiro dagganno. Konne Barra mannu mittu gattikki gudumaaleho mare gamba yee ayiirrisanno.

Boorago assi ranna huxxi huxxa Boorago assi ranna huxxi huxxa Boorago Boorago huxxa huxxi ranna assi Mokkollo qaqqasanni Harqi mayyaatto !

Barcimaho gaffi assanni Hattoo yaatto alba gattino Amanna annu rosu mine yite seejo karisino hanqo dagguhu gedensaanni hanqitanni Konne looso Ama Rosiisaancho !

Babbaxxitino sokko giddosi amada dandaano maxaafa kone qixxeessinohu ayiiti, hiite yannara qixxeessinoni, buuxinohu ayiiti, xa dagate angara mageeshshihu saenna adhite nabbabinokka yee hedoommo .

Mini saada ikkite woke saadawiinni baxxitino sirchoti danisera waajjonna kolishsho woy burrete yinanni Dani noose lowo gudho noose gooxesera usurante no

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno mannu duuchu sdaamunnihu ayyanna ayrisanni noohu leellanni nooe

KOnee darga mannu ganba yee addi addu garinni kaaliqansa ayiirisanni leelanno insa mule noo addi addi manni uddire noo uduuni lowo horo aanno

kowiicho mannu godo'lanni millimmo assannni noo gede gashshsaamana gashaanna ikka la'neemmo insa dancha gede biife nooti leeltanno waajjuulle uddire biiffanno koate wodhe

doogote dano Qaalu giddo noo coyshiishaancho yitanno giddonni onte harancho qoonqo mitte mitte calla ikka qoonqote qoonqo amaddino qaallanna onte haara maati yinanni.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni doogo makeenu mare tu'manno gede assine loonsoonniti leeltanni nooe

Mannu lowohu gamba yee uurre no. Mitu manni mittu dani uddanono uddire no. Mituu kayii anga gananni no. Qaaqqulluno no.

Geerchu jawu anninke sidaamu daga jannaati. Uddirino uduunni sidaamu daganna dagoomi qoqqowi mootimma budu uduunneeti. Geerchuno angate siqqoaleenni handaara woy gaawe uddire nooho.

Sagale mine duucha wonbarra worrayi. Konne sagalete mine kayii mannu nooha filawanno. Ofollinanni wonbarra worroyi gari lowo geya baxisanno garaati.

Hodhish addi ddi horo aano aano horo giddo hodhishu addi addi uduune hogoohate lowo horo aano hakiini saeno hodhishu aano horo hendooniwa mule marre iilate lowo horo aano

Misilette aanna leellanohu maatti yine hendanni woyi la'nanni woyiitte beettu suuqqette giddonni offole noohu nna isira gobbanni hige walicho kaxxe footo ka'anni noo qaaqi leelanno.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

jawu hijaari dikkote mereershi giddo noowa duucha egenshiishsha ganne mannaho kullanni hee'noonnita ayiimedi dikkote mereersha yitanno borro no yaate .

mitte uurinsha haaro minnoonnita labbannota minne ka'nihu gedensaanni looso jammartanno gede assate maasiinse fannanniha ikkanna, tenne basera loonsoonniha maasiinsanni hee'noonnita leelishshanno.

kowiicho tutumu aana shoole lekka afidhinoti meicho uurrite nooti leeltanno danase duume waajjonna kolishsho shiima afidhinote ise yaate qolteno mini saadati

Kuni leellanni noohu ijaara ikkanna qoleno agattotenna sagalete mini no qollenno konne anfannihu bande egenshiiahahu borreessaminohu noo daafiraati sagaleeti manchi beettira lowo horo afidhinote.

Supermaarketete giddo lowo uduunnicho afi'nanni. Intanni sagale, bisoho ikko umoho budhinanniri w.k.l baala supermaarketete marre dihoonganni. konne Noori nafu loworeeti

kuni hawasi quchuma ikkanna hattonni hawasi quchumi giddo muqqulicho uurinsoonni dargati. hattonni hawasi quchumi sidaamu dagara qara quchumati. hattonni biifado quchumati.

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikinori duuchu ganba yite mitte mayeeti hattono mittu yoo yaannohu ledonsa uurre no abiyyino no

Egensiishsha babbaxino garii sayiisa dandiinanni. Konne egensiishshi aanasi noo misile arrishsho labbanore. Qoleno sidaamu afiinni, amaaru afiinninna ingilizhagnu afiinni borreessinoyi borro no.

shoolu wedelli sidaamunnita budu uddano uddidhe angansarano amaxxo woyi siqqo amaxxite baalunku albansa kawa higge la'anni leeltanno wedellaati yaate .

kuni teelete egenshshiishati duuchu kuulini buurre seesinisoonite lowo geeshsha biiffanno aanaho duuchu dani borronna kiiro leeltannoe anera tini lowonta faayyate yaate

Jawu daadanno way kinchu korinni kalaqamino addintanni biifanno foonchonna dambala qacce qaccete shiimmaadda haanja muronna shiimmaadda kinchu Anna rumushsho afidhinokki muro no

mitte maate lawanno manni mitteenni uurre mittu labbaahunna lame meyaa beetto nooha ikkanna, konni manni badheenni hige leelanno minino akkalanna uwara kainoha ikkasi leelanno.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri hore ga'nanni noori shoolu seenni leelanni nooe

Fooncho foonchoho yaa kalaqamu jirooti mitte gobba biinffileeti lowo geeshsha biifanno kalaqamu aamanshaati lowo manni iso la'ara lowo geeshsha hasirano yaate

Tenne misile aana leellanni noori babbaxxitino muro ikkitanna tini murono tini kawaanni higge leellitannoti harammadda caate ikkitanna ka'aanni higge leeltanni nooti seeddaanna kayni weesete.

hogowaanchu kaameeli quwu aleenni hogowe nooha ikkanna konne assine hogomboonni gari quwu leenni ikkino daafo babbaxitino jaddo iilishara dandaano .

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate kaameelu manna haare harannoho kuni lowoho seedaho

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

Duucha woyte kaa lo dandaate umi doogo kifile wo mate ikko shiima gaamora woy mittu mittunku rosaanchi o ra Looseemmo woy Loonseemmo loosi kifilewa ledote lawishsha horonsi nanni badhera higate.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Konne darga leeltanno sagale uyiitanno horo addi addi horo lowote konne darga sagale noow seekine qoroohine agara hasiisanonke konni daafra sagale uyiitanno horo lowote

Hojja lowohu hijjaru aanna shiimmada muro kaayinse fushshinnoonniti nna iso biiffinsse loonsoonni gari lowontta adda baxxissanno yaatte. Hundassi nno daaroro nootti leelittanno.

kowiicho manni hayixi giddo tazinaanna'anni noori gamba yee haranni noo manni mayraatikka yiniro kiiro haammata manna ikke ninkenni ikkinoreeti yaaraati lawinoe

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino

Qaallate Egenno Kuni rosi illachishannohu nabbabbannonna macciishshitanno giddo afantannota haaro qaalla rossannonna horote aana hosiissanno Qaallate Egenno Kuni Qaallate Egenno.

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera sagale cu'midhanno manna xawissanno.

Caabbichu wolqanni lowo horo uyittano elekitironkisete uduunuwa tenera caabbicho loossanori hattono wole wole mootimmate biiro hundanni irkisate loossanore haamatta manna qajeelshine mayra gaama hoongi isi ?

mite mite qixxaawo heedhanno yannara konni garinni qixxeessinanniha ikkanna konne bayiicho qixxeessinoonni gari biifadonna manna baala baxisanno garinniti yaate .

Quchumate giddo doogote biifisa hananfi barrini kayse mannu lowore ikkanna lowore coyranna macciishinanni ikkonna kayinni gedenani afi'nanni gumi danchalla ikke manna umosi kayisinoho yinoommollanna tini faayya hedoti yaano geeshsha.

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera angannirenba buudhinannire hirrara duunne worroonniha leellishshanno.

Ko'ate uyiitanno horo lowote ko'ate uyiitanno horo giddo addi addi garinni lekkate qodhe harate ikko hakiini sa'eno addi addi garini lekka gufidhanokki gede lowo horo uyiitano

konne darga noori seensille woy biinfilleho yineemmore ikkanna, kuni seensillino roorenkanni seennu roduuwi horonsi'rannoha ikkanna, togoore horonsi'rannohu adhamme heedhuronna maasso heedhuro horonsi'ranno.

Tenne basera leelanno beeti addi addi garinni leeltanno dubbu saada daa'tanni leelanno goowisi aana addi addi garinni loonsooni biifanno uduunicho wodhe leelanno

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

Ijaaraho ijaaru seeki'nena biifi'nse ijaarooniho kuni ijaari alibanni toohiyuu siccinna sidaamunihu siccu leelanno konini la'numiro sidaami gido ijaaroniha ikkasi buuxxisano

kowiicho haanjja muro wo'mite nooti leeltanni nooe anera lowo geeshsha biiffannoti dubbu gede ikkite fultinoti iimi geeshsha lophitinoti hanja daro amaddinoti

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Leme meyaa wedelli uurtite no. Mitte umo eela qolte amadde no. Mitte kayii umose duumo kuula buurte haransite tirte no.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate fdadalo dada'litanni no mancho

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Tinni sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma gido afatinno gashaano ikitanna dancha looso loosinohura baraarsha uyitanninna adhitanni afantanoha ikanna konne darga me"e seenni noohu leelano?

Konnira Luwu doychota woy annunna beettu luwi sagale shiqquro balaxe hoga karate xaadooshshe aanchine worroonni misile balanxe adhate amanyootira buusa leellishshanno.

Tenne misile aanna la'neemmori maattiya yinummoro kunni seennu lekkatte wodhannohu guchaamme umiiddo cuffannicho koatte ikkittanna ise badheenni hige noori daraarichu lophanni noohu leelanno

kameelu hoowe giddo fafe leellannohu sasu kameeli no insano lamu shiimmaaddunna mittu jawu jawa wonabre afirinohu noota anfannite yaate .

Fayyima agarano ogeessi afiisira foole wolunniha sayiisanosikki gede tuire angasirano biire amade mitte meyaa mancho hasaawisanni no. Albaansaannino lowo xagga no.

Murotewii afi'neemmo intanni gumma duucha no. Konne xa su'mansa anfoonninna anfoonniki gumma no. Muuze, avocado, apple, mango w.k.l duuchuri no.

Tinni maashine addi addi danni looso loosanota ikitanna tenne maashine mannaho ayirinore rahe loosate kaa'litanota ikitanna tinni maashine loosanohu caabichu wolqanni calaati.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Keere haa ratenni mimmitinke Haa ra yitanno giddo noota ledo danchu xaadooshshi noonketa dhaggete ama woy Laango lainohunni leellinsheemmo Keere haa ratenni.

Haanja muro giddonni winxe sagalimmate ho'roonsi'nanni gideeti. Su'masino gaashe yine woshshinannise. Qoleno mannu lowottanni dire faro farosinni loosirinnowaati. Badheenni quphi quphi yiinohu bullu mineho.

tinni misile xawissanni noo garinni leellannori maati yinummoro hawassa quchummi giddo seesaho loonsoonni doogo haarro ikkasse xawissanno . ise aannaanni hige mannu booharanni affammanno.

Tinni laallo timaatime yinne woshinnanni laallo ikitanna tenne laalloti horose mannu sagalete qaamatimate horoonsirano timaatimeeti tenne timaatime mannaho Ari yannara lubo amadano.

kuni birqaadete giddo worre awawa woy daraarcho biifinsoonniti leeltanno dana duumo waajjo bica amandoho daraarchu lowonta biifanno shaete aana nooha lawanno

Gallanni mine biifinsanni hee'nonni miname goofohura iimaho wole wolere buure ringe sonasi biifanoha assinanniti hee'nonihu kone kayinni loosate egenno hayyo womaashu hasiisano.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate lamu manni maaliya amadde noori leeltanni nooe anera

kuni dargi daddalo dadda'linanniha ikkanna, beetu ko'atte dadda'lanni noowa mannotu woy hidhannohu mare doodhanni nooha ikkanna, beettuno ofolle leellishshanni no.

Lame jajjabba sheekkunni woy leemmunni biifinse loonsoonni mine hattono leemmiichotenni hoonboonni hoowe qacce qaccete dancha gede ikkite biiffinota haanja muronna hayisso afantanno

sumudu kuni itiyophiyu bununna shaete gashshoote yaanno borro amaarunna ingilizete afiinni borreessineenna noota ikkasenna iimahono armu noota anfannite yaate .

Shiwote duuno ikkitanna hundaseenni huuro aanno woy lowonta huuro luphi asses fushshanno massaarira qansannita ikkitanna kolishsho Dana afidhino annaseno ise egensiishsha kulannore afidhino

Qoleno Amase seenne ofoshshiisha Jeefoteno Beeggituno ikkitose gara gawajjanno rosicho ikkinota affe fiile ikkitinokkita affe sumuu yite higa Qoleno Amase.

Daru su'mi shiimaada laalo loosi'ne hee'nanniwaati. Laalote giddo noohu manchoho. laalote giddo leellannori buna, kaarootenna weesete. weeshshoho worora qolle hiiqqinoonniha hogaho yinanni. bunu yaa manchu uurre noowa nooho.

Mini saada giddo lukkitte mittete. Tini koyee noo lukkitte kayii danase buraaburittete. Tini lukkitte ittanire hasidhanni noota labbanoe anera yaate.

ko"atte lame kuual afidhinoti duumonna kolishsho hattono mereeroho waajjo kuula afidhinoti meentu wodhannoti noota anafannite yaate badheseenni higge shiima haqqicho no

Elekitironkisete uduune duune woluwi abbine mannaho shiqqinse hiranni basera lowo qorowo assa hasiisano wolu uduunchi gede assine balalisa didanchate yee hedeemmo anino.

gure mine ya wonshe insa mine onche Hanni balanxe mitte dawaro uynanni hibbo yiihu gedensaanni xa mihura dawaro la no !

Togoo moola baatto aana muro kayiisa hasiissano diyeemma Ani. Mayiira yiniro togoo baatto muro danchu garii fushshitannoha dilawinoe anera yaate.

sidaamu manni baadiyyete alichaame olliira togo ikkite biiffe huxxantino qae heedhannoha ikkanna, seeda caa'linanni haqqichonna minu sheekkunnihu leelanno yaate .

kowiicho adawu agaraanchi kulanni noori leellanni nooe anga mayike amade projekite xawise shooti yee noo manchi leellanni noooe anera uduunnisino fayyaho

Manchu budu uudune seekke udirre, umoho barimeexxa qolonniha wodhe, goowaho qolotte fooxxa xaaxxire, mitte anganni siqqo amaxxe mittetenni silike hasaawanni leelanno

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera buddeena wodhinanni saffe xawissanno.

Bisu iillanno Jarmubbatenni burquuqamino co icha ikka hoogiro addi addi dhibbi waa angiro godowaho addi addi da muulla amadanno Bisu iillanno Jarmubbatenni.

kuni lelanohu siwil culuniqqa midhinaniha ikana koneno su'masi maqqurechaho yinaniha ikana koone maqqurechano horronisinanni dogo alege urinoha fanamete gido culunqqa esine alidhiha heshsh asine horonisinanni dogoti.

Baatto ilaalaamete. Tini baatto lowota haanja muro afidhine. Tenne basera heeranno manni arro dishetanno yaate. Qoleno konni dubbu giddo minu no.

tini misile lowo geeshsha biiffannota ikkite addi addi akata amadde nooti leeltannoe tini maati yiniro siinenna birciqqo bunanna shae anganniti noota xawissanno

Musilimoota, musiliime aye woyitenno meyahunna labaahu sagadano woyite miteenni disagadanno hattonno salatu bayicho harano woyite nafa mito xulicho die'anno konini baxxe leelanno

Kuri mannu ikkewu uurinshiwa mare kaameerunni foto ikko widiyo adhay no. Kuni minu woy tini killassa lowo geeshsa baxissannote. silkete qarratsanni noohu urrinno bayichi kayin xeenu yannara sabbu qarrisanno daafo dibaxisanno.

Godu giddo shiima shaalado doogo leeltanni nooe. Togoo doogo aana batignu manni mittee hare dafanno. Tenne doogo aana mittu mittu manchi calla haranno.

Mannu mitto bayiicho ofolle no. Xeertote mitte meyaati leelitannoe. Duuchu koyee ofolle no manni kayii labbaloho. Albaansannino siccunna huuro naggi assano uduunnicho worroyi.

Qanchu huxxunni babande qanchinoonihu giddo baaridaaffe, lallu nna hayiisso kalle woroonnitti hidhaanno manira biiffe leelittanno. Yanna aroottinna baatto lowo geeshsha di haanjidhinno yaatte

Aleenni misilete aana leeltannoti haanja mu'ro ikkitanna su'maseno awukaato yine woshshinannise. Qoleno jawu darchihu weeshoho. Woluno misilete aana noohu haqqu aana daaddanno wahe woy kooru no.

Mannu addi addi doogonni loosanno loosi giddo mittu giwirinnu laalcho ikkanna tenne hayyonni loonse goomma makeenunniha horonsi'ne latinsanni gari lowonta danchaho yaate

Duuchu garinni rosicho uyiinanniha ikkann kowiichono maxaafu aana amaaru afiinni borreessine baattote huxano kalaqanturo maa assa hasiissannoro kultnno borro no

muziiqu uduunni giddo mitte ikkitinota amadde beetto budu uddano woye qamise uddidhe noota gitaareno godo'litanni no yaate badheseenni hige minu danchu no yaate

Kunni kubaya bunna angannih lawanohu mattiya yinumora nibi banke woy woxe suqinon base lelishano xawishati Esirano bande anfemo gede lelishano arm anaho woronni

Beetto iillette maxanxxire wodhitte umo bukkicha fixxitte, goowaho heqottenni loonsoonni gumma wodhitte gagassu woro waajjo naxxalla xaaxidhe uuritte nootti leelittanno

Suqete giddo low Dani udunichi noo kuri giddonni dinchu ,dumu Tumi, karote kayisire hattono woluri leelanno low geshsha bifano sagaleti danchate

Tini misilete Ana leltanii noo soofte maaho horonsinani yiniha ikiro gansho fushinani iseno duucha fushine duune woronita misilete aana leltano.

Suwise Nabbawa kayinni huuro ne naggi daqiiqa assitine umi gufonni kayissine marro Suwise Nabbawa kayinni huuro ne naggi Suwise Nabbawa.

Fichaalla Qaale Fiche Rosu qaalla egenno Taashshe Nabbawa Diru deerra hendanni deerra lawishshu gede rosu qaalla woy afuu jirte Fichaalla.

doogote hobbaate yitanno Korkaatuno kaameelu shalleette nabbaweemma ona xexxerrisu w k l doogote hobbaate yitanno Korkaatuno doogote hobbaate yitanno Korkaatuno.

Konne darga leelanno mine la'anumoro addi addi horo aanno minu aanno horo giddo mitte maate ganba yite heerate lowo kaa'lo aano isi noo qooxeesa seekine agra hasiisanonke

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Aleenni misilete aana leellannori wo'ma kooaatte hiirranni baayicho ikkanna mannu hidhara ikkaansaro bikkire la"ay no. Duume uddano uddirinohu kooaattete usuraancho usuray no.

tini alleni leltano misire matti yinumoro. laame menti alba alba hige noo. umoho dume qalane riqinoreti. insa baadheni hamatu maani urre noo.

kolishsho kaameelu doogo qaccera lamu manni haranna mittu siiwo amade nootanna layeenkihu qoteho borsa wodhe haranni nootanna badhensaanni jawa haqqe noota anfannite yaate

Beettu dadalaanchu lekkatte wodhinannire abbe duu'ne noohu leelanno. Insanno qereqendo, taakette akalla , qereqendo haaro wodhe la'anni heeshi yee noohu leelanno

Wedellu gamba yite ofolte no. Mittu was aganni noo. Lamu isi ledori kayii iso la'anni noo. Kawaa hige mittuno no

mitte urrinsha giddo noota dooganna dooggate qaccera kaansoonni awabba ikkitanna. tini uurrinshano addintanni biiffannotenna danchu garinni coimaseno ikko minnoonnise garino baxisannoho.

Xa tini missile xawissanni noohu ninkera haanja haqqu godiranna dirimaame woyi kinchu aana noo bushshira fultannota haanja shaqqqado hayiisso xawissanno. Tini hayiisso shiimmaadda saada sagalimmate horoonsidhannote.

Sidaamu affi maammashsha amadinno maxxaaffi borreessinoonnihu kurisette aanna woroonna noohu leelanno yaatte tenne misile aanna leellano garinni yaatte xaanno koye

Albisufa albira suffe calla ikkitukkinni rosiisaanote biddissi giddo raga leellishanno garinni kulloonni Albisufa albira suffe calla ikkitukkinni rosiisaanote biddissi giddo.

mannu seesaho horonsirannori giddo beetto umoho buudhinanni qiwaate egensiissanni umose seekkite biifisidhe suume duume angatenni umo amaxxite albaseenni qiwaate worte no yaate

Konne daraga addi addi gariini loosantino addi addi qiwaate leeltanno qiwaate loonsanihu addi addi muro ganba asineeti koni daafira qiwaate lowo horo uyiitanno

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile sidaamu budi garinni gume wodhite noo beeto xawissanno.

Shiimiccu qaaqqi angasira umoho budhiinanni qiwaate amade no. Badhidisino bakkalchu kuuli buuraminoho. Amaaru afiinni borreessinoyi borro umisi taali noo yaate.

Hawaasa e'nara danga woyte oromiyunna sidaamu furchora heerano sumudati konne loonsi woyte hedote giddo eessine la'nonnori hooginoha dilawanoe korkaatuno ilamate sumuda ikkino daafira.

minenna biirote horonsi'nanniti roore yanna shota uduunne dadhamino woraqatanna shiimmaaddare hunate horonsi'nannita wonbarete mule worroonnita ikkase anfanni baseeti yaate .

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino tini dubbo labbanno haqqe lowo geeshsha baxisssannote

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate tini odakkote haqqichooti wayi seeda doogo amade harino

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera babbaxxinnoha sidaamu budu uduunnicho xawissanno.

Konne darga addi addi daddalu uduune duune worooni kuni uduuni addi addi fafaafirikkini loosaminoho iso worre heenooni base addi addi hayyo horoonsine loonsoonite

Mittu manchira kaaliqi udirinno egenno lowo geeshsha dageeffachishshanno yaatte isenno bushsha ume ,udule, liisse, arishshotte hage, wirro cuukke kae loose fushinnotte xa tinni leelittanni nootti

Dubbu addi addi horo aano dubbu aano horo giddo mitto nna waanaho yine kuleemori addi addi saada ganba yite. heerate lowo horo aano

Beettu adawu agaraancho woyi manna moorano qarrisuro garigarannoha ikkanna uddanosi garuyi uddure qixaawe nooha lawanno. Albasii mannu heerenna insa ledono hasaawanni no.

Tini misile leelishanoniker adimas hoteeli yinay sagale saga'linay mine leelishshano misileet yaate konni taapelu badhiido duume qalamenni biifinsoon yaate lowonta biiffanno

Gashaanchu biiro labano, kuni darigi woyi misile leellishanonte gede mitu mootummatr gashanchi woyi umisi uurinsha hajajano murichi loosasine gamba asse keenanonite gede hato assata leelishano

addi addi dani egenshiishshi noohu giddo kuni inglizete afiinni borreessinoonnihu xiinxallote guma afi'nanni base seedanna harancho borronni borreessinoonniha ikkanno yaate

Godo'le addi addi horo uyiitanno boohaaranni yannara adfi addi baxille leelishanni boohaarinni konne boohaarani dargga loonsooni gari addinta xagge ikkanno

Konni aleenni borreessinoommo coy Dawaro fooliishshuwa giddo borrote bude garunni Konni aleenni borreessinoommo coy Dawaro fooliishshuwa giddo borrote Konni aleenni.

Tini misile leelishanohu udi'nanni gara leelishate hatono woleho eggensisate kayi'nsonni foto labe leelitano, tinino lowontanni seesenna biife machasera ikko goowisera seesa wodhite no

Imani hige lowo haqicho nootta darose nna sinnase calla tunse heerenna footto kayiinse haa'noonnitti nna wooronni hige kinchu huxxi leelanno

Buicho Woganke Dona yaanno uminni Mitto barra Huummeesso amasi Alamu Kiribihunni qixxaawino Sidaamunniha keere maxaafinni rosoho ikkanno garinni haa rate amanyoote kulie ballo yii.

techo rosinke nabbambe niwaawete giddonni fultino Loossinanni xa mora dawaro loonseemmona qixxaabbe techo rosinke techo rosinke nabbambe niwaawete giddonni fultino.

Geerru mayiimma baxisanno! Xaa yannara mannu diro lowoha ikkikki lubbamanna anfanni. Alibbi yanna kayii geerru diro duuwe umo awuuwe ka'e lubbamawo.

mine horonsi'nanni uduunni giddo mitticho mannunniwa ha'nanni woyiite sagale wodhinanniti su'mase agilgilete yinanniti danchu kuulinni lonse biifinse tu"anchono worroonnite yaate

Kunni dargi sarge woyi hagiiru yanna dange booharanni darga ikanna konne darga noori ufolinnanni barcimi seesu awawinna woleno insa lawanori no.

Kunni qooxeesi mootimmate biiro iko halanyu biiro qooxeessa ikanna konni qooxeesira addi addi lame leka xoqixoqe batinye uurite leeltanni no

Keere xa minanni woyte Mini keereho Gogu godowu keereho saada ooso keereho maquu kaajjaho Keere xa minanni woyte Mini keereho Gogu godowu.

Rosaano mitte kifile giddo seedu barcimi aana ofolte, mitu uurrite anga kaayisse mitu ofolte heedhey anga gotti aasite qiidu uddano raabbe uddidhe nooreeti.

tini mancho afantino gashshaanonna amuwi giddo gaamantannota ikkitanna, iseno su'mase adaanechi abebe yinannita ikkitanna, xaa yannara addisi abebbu quchumi'ra qara gashshaanchooti.

Qaaqquulleho hassisannoha umi deerri rosi qajeelsha yaannoha maxaaffanna maxaaffu aana qaaqquue hanqafirinoha labbaahanna meya beetto lame qaaqquulle angansa Gotti assinori no

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera kinchunni uurrinsoonni mine xawissanno.

Borreessa Qaalu giddo noo coyshiishamaancho daqiiqa fidale lame mittu daniti hoode hoodete Borreessa Qaalu giddo noo coyshiishamaancho daqiiqa fidale lame.

Kurisette woyi mito udune wodhinanni bayichotti isenno loosanitinohu xaawuluni ikkana shoolu middaditte iimase buuronni kuulino duumo lawanoe badhesenino huxxu noo

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile waajo bulla mini kaameella uure nooha xawissanno

Mitte danna waajjo saannera timaattimme lowo geeshsha biiffe leinnotta anga amadde nootti leelittanno. Badheenni higge loonse woroonnitti daroontenni sunte hee'noonnitti affanttanno

kunne darga leellanno wedellichi magano maga'ninanni darga ama'note mine leellanno beettoti. hattonni faarso huurotenni faarisanni afamanno. angasi huuro sayisano uduunne amade afamanno.

kuni koliddanna waajjo afiririchi babaxino daniha seesu akata leellishshanno diigano lawannoreeti madaabbaru gedeerichira aanaho worre hee'noonni yaate iso biifanorichoti qole .

Co icha ikkinokki qarqari kayinni uytanno dawaro niwaawete Ishinaawinoho Co icha ikkinokki qarqari kayinni uytanno dawaro Co icha ikkinokki qarqari.

Bassu tini bassu misilete aana leeltani noonketi mini saada giddo gaamamantanota ikite mine maa horo uyitano yinumoha ikiro yemahe shoritano.

MIISlete aana nooha laanemo geede ekkiro maanchu beetira haasisanori giido uumhana waana ekkinoha kooatee ekkana essino loowo hooro noota xawisasno.

Mito mito woyite xa mo qoltanno yannara seennu rosaanora woy addi kaa looshi hasiisanno rosaanora roore yanna hasiissanno Mito mito woyite xa mo.

Manchu kunni ithiopiyu nna sidaamu sicco gura nna qiniittenni wodhe isi mereerroho offolle noohu uduunne kootte karawaatunkuy wodhe noohu leelanno yaatte

Konne bayicho lowontanni biifado beettto ikkotinoto nooha ikkanna, iseno imono seeda umo kolishshirinoha amaxxitinota ikkitanna, bisohono qiwaate seekkite buudhitinote yaate.

Looseemmo Lowo geeshsha danchu garinni konni albaanni su manna loonsoommo Looseemmo Lowo geeshsha danchu garinni Looseemmo Lowo geeshsha danchu garinni.

mannu seesaho yee duuchare horonsirannori giddo seennu goowaho wodhe biifannoha lmu kuulinni loonse worroonniha bullanna waajjo kuula afirinohu iima worre kullanni hee'noonni

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera shiima dubbo, hawarri arrishshonna arrita doogote hayiisso.

Kunni qooxeesi baadiyete qooxeesa ikanna kunni qooxeesira leelanori maati? Konni qooxeesira maa assa gatinosiro kuli? Konni qooxeesira afantino muro horo maati?

Tini misilete aana leellannori loosantino woy loonse gundoonni isipaalte ikkitanna tini baseno mamaati yiniro hawaasi quchumi giddooti qolteno membo loosantino.

Tene misile aanna la'neemmori woyi leelannori maatti yinummoha ikkiro gazexxu aanna nootti misila nna amaaru affinni borreessinoonni borro leelittanno yaatte

Duucha manna mitteenni hogowe haare hara daandaanno kaameela ikke jajjabba quchumma giddo manna mittu darginni wole darga woy baayicho hodhisa dandaanno kaamelaati.

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera hirrara duunne worroonniha kolishsho koroorimanna babbaxxitino xagga babbaxxino danita leellishshanno.